Abezempilakahle bavakatshela isigulane, behlome baphelela kuzigqoko zokuzivikela ukuze bengathathi umkhuhlane kusukela ekhanda ubuso wonke umzimba.

Umcimbi omkhulu lapho abantu ababuthene khona bejongise injongo yinye munye lomunye ezogcwalisisa injongo yakhe.

Ukuzazisa komphakathi wonke ukuba nguwe kwakhona ngemfundo yakho lalapho otholakala khona kunye lezincwadi zakho ezitshengisa ubuncutshi bakho lelungelo lokuba uyenelisa ukuba usebenze lo umsebenzi.

Omongikazi besemsebenzini yabo yokwelapha izigulane ezitshiyeneyo. Bevitshe baphelela impahla zokuzivikela ukuba bengatholi imkhuhlane eminengi etshiyeneyo endaweni yabo yokusebenzela.

Isakhiwo esilezindlu ezingaphansi lezinye izindlu eziphezulu Sona siceciswe ngotshani obuluhlaza ukuze indawo ibukeke kakuhle.

Umuntu uhakitshe isayeke sakhe sivale amakhala lomlomo. Ukuze angatholi imkhuhlane engangena ngase mlonyeni lemakhaleni akhe .

Umuthi onathwayo owelapha isifo sokukhwehlela kanye loqhuqho wona wenziwe ngoluju lwenyosi lezinye izinanakazana ezihlanganisiweyo ukuze welaphe ngokuphangisa.

Ulwazi ngokuvikela ingane ngendlela yokuthontiselwa umuthi njalo kutshengisa ukuthi uhamba uhlangothi olungaki ngasiphi isikhathi

Ukufundiswa kwabantu abalihlekwana befundiswa ngokusebenzisa umabonakude kunye lemifanekiso thize ,kunye lokubhalwa kunye lomsindo ukuze bazwisise abakufundiswayo.

Impande zezihlahla ezitshiyeneyo lamahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo okungumuthi wesintu oyelaphayo. Uselapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo emzimbeni.